Abantwana abancane, abafunda enesari. Uthola bejabula nxa besezifundweni zabo. Lapha kuyabe kulabantu abadala ababancedisayo sebebaphe ingwadlwana ezincane, sebebona imifanekiso ngoba befunda ngokubona.

Abafundi abancane abe "Nusery" bafunda kakhulu ngokudlala, bayaphumela phandle beyenze isigombolozi badlale imidlalo etshiyeneyo, lokho kuyabancedisa ukuze nxa sebeqala ibanga lokuqala kubelula ukufunda izifundo zabo.

Indawo efunda abantwana abancane abe nursery iyadingeka ukuthi ihlale ihlanzekile ukuze bengatholi imikhuhlane lapha esikolo. Kumele njalo behlale lomuntu omdala ngasosonke isikhathi ozabona ukuthi akulangozi ebehlelayo kumbe abalimazani bona bodwa.

Ababalisi bayakhuthazwa ukuthi nxa befundisa abantwana abancane abebanga eliphansi, baphume labo phandle bayebafundisa ukudlala. Lapha kudingakala ukuthi bekhulise njalo baqinise amanye amakhono abo.

Abantwana abancane akumelanga bedlale bebodwa ngoba bayalimazana. Nxa befuna ukuya endlini yokuzisa kumele umbalisi ebalayinise bahambe ngomzila ukuze ebakhangele bonke bengalimazani.

Izikolo zebanga laphansi ephrayimari ziyaku qakathekisa ukudlala kwabafundi uthola ziyenze indawo ezinhle ezokudlalela eziqinileyo njalo eziphephileyo kubafundi.

Uwenzile owakhe umlandu uHulumende nanzi izikolo zakhiwe zinengi okwamagama, umzali sekunguye osekumele abone ukuthi umntwana uhambile esikolo ukuze ilungelo elomntwana elokufunda lifezwe.

Zonke izikolo kumele zibe lamabhakane afakwa egedini atshengisa ibizo lesikolo ukuze wonke ofika lapho angaze abuze ukuthi isikolo lesi yisiphi kodwa afike eselolwazi olugcweleyo esuka egedini.

Abazali bayakhuthazwa ukulungisa abantwana besikolo nxa besiza esikolo . Ikakhulu laba abancane kumele babuye behlanzekile esikolo. Izigqoko zabo zesikolo zithungiwe ama button.

Abantwana besikolo bayakuthola ukudla esikolo kulezi insuku. Uhulumende uyazama ngazo zonke indlela ukuthi bethole ukudla ngoba ikhona eminye imizi engenelisiyo ukuthola ukudla.

Izikolo zakulezinsuku zakhiwe kuhle ungaze uhambe kulezi ezisemaphandleni uthola zicecisiwe ngamafulawuzi kanye lotshani obuqunywa kuhle bubeluhlaza tshoko ukuthi kusesikolo kumbe kulapho okukezisebenzi zikahulumende khona sibona nge Flag eyabe iphapha

Abantwana besikolo benza imidlalo etshiyeneyo nxa beqala ukungena esikolo ekuseni .Bayahamba bayekuna egcekeni abenzela khona I assembly lapha bafika bahlabele njalo bayenze okunengi okujabulisa imizimba yabo bengakaqali ukufunda.

ziyadingakala izincediso ebafundini abenza ibanga eliphansi lapho bafunda ngokubona langokubamba kumele kuyenziwe inombolo zibhalwe emakhadini abayabamba nxabebala

Abantwana beprimary nxa kuyisikhathi sebreak bayaphuma phakathi kwezindlu zokufundela behlale phandle. Abanye ubathola sebedlala bengahlalanga ndawonye.

Iyakhuthazwa imidlalo etshiyeneyo ezikolo. Abafundi kumele bengafundi phakathi kwezindlu zokufundela kuphela kodwa bephumele ngaphandle benze imidlalo etshiyeneyo. Ngakho kumele kwakhiwe amagceke wokudlalela.

Abafundi bemfundo yebanga laphansi eprimary nxa besiya esikolo bengafika ekuseni kakhulu bathola amagedi esavaliwe engakavulwa ayakhiywa amagedi ukwenzela ukuthi amasela angangeni egqekeze esikolo.

Abantwana abancane bayakuthanda ukudlala. Nxa besiya esikolo bahamba bedlala. Bengafika esikolo ngesikhathi sokuphumula ukuthi bedle bona bayabe bedlala. Lanxa sebephenduka bevela esikolo uthola belokhe bekhaba ibhola begijima begcwala izindlelana zonke.

Emfundweni yaphansi eprimary, sebekhona abafundi abenza izifundo ze nursery. Ngakho bayalungiselwa imijingo lapho abadlalela khona nxa bedlalela phandle.

Ezikolo zemfundo yaphansi, ephrayimari, ikhona imijingo abantwana abahamba beyedlala khona bekholise. Izikolo ezisemadolobheni zibalendawo zokudlalela ezinhle njalo ezipendwe ngemibala ekhangayo abantwana.

Kumele izindlu zokufundela abafundi zilungele ibanga labafundi. Nxa kungabafundi abancani kufakwe amatafula abalingeneyo kuthi labo abakhulileyo labo kufakwe amatafula alingene ibanga lakhona.

Bayalithanda ibhola lenyawo abafundi bemfundo ye primary bayathatha amaphepha kanye lezichibi beyenze ibhola abazatshona belikhaba imini yonke.

Izikolo zemadolobheni zakhiwe kuhle kakhulu kuba lamaluba afakwayo indawo ezitshiyeneyo ececisa kubuye njalo le ndawo okudlalelwa khona imidlalo etshiyeneyo.

Ezikolo zonke ezemfundo yaphansi leyaphezulu izindlu zokuzincedisa ziqakathekile. Abafundi kufanele bafundiswe ukuphatha kuhle izindlu zokuzincedisa. Isambuzi akufanelanga sihlale singcolile.

Siyabonga uhulumende ngendlela asekela ngayo izifundo kumfundo yaphansi. Zakhiwe izikolo kwafakwa njalo indawo abafundi abahlala khona lababhalela khona. Akhona njalo lamatshathi atshengisa izifundo ezehlukeneyo emdulwini.

Imfundo yalezinsuku isihlanganisa bonke abantwana, sokubizwa kuthiwa yi inclusive education. Sesithola emidulini kufakiwe indlela esikhulumisana ngazo labantu abangenelisiyo ukuzwa endlebeni esithi yisign language.

Abantwana besikolo bayakudinga ukunakekelwa ikakhulu abemfundo yaphansi akumelanga bedlale bebodwa kumbe behlale bodwa phakathi emaclassini kungela umbalisi kumbe omunye umuntu omdala

Abantwana bemfundo yaphansi e phurayimari bayakuthanda ukudlalela phandle komnyango yezidlu zabo zokufundela uthola begijimisana abanye njalo bedonsana phambi kweminyango.

Uhulumende useyakhile izikolo zemfundo yebanga laphansi sezizinengi, lokhu kuzavikela abafundi abancane ukuthi bengahambi imango eminde bedinga izikolo lezi.

Kudala ngisafunda, ababalisi babefaka insiba zethu zokubhala emagabheni ukuze zingalahleki. Wena mfundi kwakumele ufake imaki esibeni lwakho ukuze ubekwazi ukuthi olwakho yiluphi.

Sebekufundela bezisesikolo ukukunika izimota abafundi, kuba lezifundo lapho abaphumela khona phandle besiyakwenza umsebenzi ade bewufunda ngamabala sebewubona ngamehlo abo.

Sebekhona abafundela ukupheka laba sibathi ngama chef bayafunda ukupheka besebenzisa ama recipe amanengi atshiyeneyo.

Ezikolo sokudingakala ababalisi abalolwazi ngokusebenzisa ama computer. Lokhu kungoba kusenzelwa ukuthi benelise ukufundisa abantwana besikolo ulwazi lolu luqhubeke lufundwa lusiyaphambili ukuze kusasa wonke umuntu enelise ukusebenzisa icomputer.

Abasebenza ngensimbi kuqakathekile ukuthi bagqoke ezandleni ukuze insimbi zingaba hlabii babuye njalo bavale imilomo lamakhala babuye njalo bagqoke lama helmet ukuze bazivikele.

Abaphathi bogatsha lwezemfundo nxa besethekelela izikolo ezifundisa abantwana imisebenzi yezandla, bayajabula nxa bethola abantwana abancane sebekwazi ukwenza imisebenzi emihle ebukekayo. Lapha sebeqeqetshile sebengaphuma bayeqala imisebenzi yabo.

Abafundi bayafundela imisebenzi yezandla. Basendlini lapho abenza khona i okokukanika insimbi ezitshiyeneyo. Babuthene bayabe befundiswa ngumbalisi wabo.

Izifundo zebanga laphezulu, akusakhethi ngobulili. Usuthola amajaha ehlangene lamantombazana besenza izifundo ezifanayo.

Namuhla bajabulile abantwana besikolo bayahlabela beqakeza izandla beziphakamise zize ziyefika khonale emoyeni kuyakhanya ukuthi izikolo zivuliwe besebelindile ukuphenduka esikolo.

Abafundi benza imisebenzi yezandla nxa besenza imisebenzi le kuqakathekile ukuthi begqoke impahla yokuzivikela enjengamawovorosi kanye lamamask.

Abafundi sebefunda ngama computer sekumele ababalisi ababa fundisiyo bebe lolwazi ngawo ama computer lawo ukuze bencedise abafundi ezofundweni zabo.

Umgcinelani umtwana olobunzima emabaleni. Bakhona abanye abantwana abehluleka ukubala kumbe ukubhala izinto ezikhanyayo. Kodwa abakwenza ngezandla zabo kuyabukeka okwama gama. Babalisi asiba fundisenini abantwana imisebenzi yezandla izabanceda kusasa.

Kuqakathekile ukuthi abafundi nxa bebhala imihloliso yabo bahlale ngamunye ngamunye ukuze kungabikhona okopa komunye, kuqakathekile njalo ukuthi bengasebenzisi amaphone bewatshiye phandle lapho okungabhalelwa khona.

Izikolo ezinengi sezilawo amakhompiyutha, sekulula kubabalisi abafundisa abantwana laba ngoba abafundi bayadinga bodwa ku-, ebulenjini izinto abangazizwisisiyo bayenelise ukubala.

Imisebenzi yezandla iyanceda abafundi sebefundiswa ukuthunga ngezandla zabo. Lokhu kwenza bengaqeda izifundo zemfundo ephakemeyo baqale ukuzisebenza bethole imali yokuziphilisa.

Ezfundweni zaphezulu nxa abantwana bebhala imihloliso, bayangeniswa ewolu. Lapha omunye lomunye uyabe ehlezi yedwa etafuleni, engenelisi ukukopa komunye. Uyathola bonke bethule zwi, bebhala umhloliso wabo.

Ngesikhathi seCovid 19 abantwana bonke kwakumele bengene emaklasini befake izayeke. Umbalisi wayethi nxa efundisa behlaliswe ngamunye ngamunye etafuleni ukuze bengathelelani umkhuhlane lo.

Sezikhona izikolo ezifundisa ukuluka nxa umntwana engafunda okomsebenzi wezandla onjengokulungisa inwele kumbe ukulungisa ubuso bomuntu akayisweli imali loba engasebenzi.

Abantwana nxa besiya esikolo kuqakathekile ukuthi bethengelwe amayunifomu lokhu kubenza befanane bonke njalo behlale behlanzekile esikolo.

izikolo zakulezi insuku zakhiwe kuhle kulendawo zokuhambela esithi ngama path way abafundi bayakhuthazwa ukungahambi loba ngaphi esikolo kodwa balandele indlela lezi ezilungiselwe ukuhamba

Ezikolo bakhona abaphethe ugatsha lwezemfundo . Bayabuya ngezimota ngemva kwesikhathi bezohlola ukuthi izikolo ziqhuba kanjani umsebenzi wokufundisa. Lapha bayabe befuna ukuncedisana lababalisi ekuhleleni indlela abafundisa ngazo.

abafundi bahlangene ndawonye kugcwele phakathi kwendlu lapha ngoba kukhona abafuna ukukuxwayiswa babuthene ukuze balimukiswe kulokhu okubi asebekwenza inengi labo kungabe yikubhema ama drugs kumbe yikunatha utshwala ngezikhathi zesikolo

Abafundi abahlala khatshana lesikolo bahamba ngama bhayisikile esikolo kudingeka ukuthi bafundiswe indlela okumele behambe ngayo emigwaqweni lecele okumele behambele kulo ukuze bengahlangani lezingozi zomgwaqo.

Emfundweni yaphansi kanye leyaphezulu e secondary, bakhona abasebenza kugatsha lwe district, abahamba bebona ukuthi izikolo lezi zihleli kuhle na kanye lababalisi ukuthi bafundisa ngendlela eqondileyo yini.

Umntwana engahamba esikolo impilo yakhe ibalula loba engaphumelelanga ezifundweni zakhe. Indlela acabanga ngayo uphakeme yehlukile kulomuntu ongayanga esikolweni.

Izikolo kumele zihlale zihlanzekile, abafundi bayakhuthazwa ukuhlanza amafasitela behlanze njalo lemiduli ukuze kuhlale kubukeka esikolo.

Abantwana besikolo batshayisa sekuntambama kakhulu labo abahlala endaweni ezingumango kubanzima ukuthi bafike kusakhanya ngekhaya bafika sokumnyama nsukuzonke.

Abafundi bebanga le secondary bayayithanda imidlalo yebhola uyathola sebebuthanise uzulu wonke enkundleni yokudlalela i basketball bebabukele beseqa beyefika khonale.

Bayakuthanda ukwenza imidlalo etshiyeneyo abantwana uthola sebegida, sekumnandi sebebukelwe nguye wonke umuntu lapha bayabe besenza okuhambelanayo.

Abantwana nxa besiya esikolo bayakhuthazwa ukugqoka impahla zesikolo. Nxa kumele begqoke amajesi, kabagqoke amajesi alombala wesikolo.

Izikolo sezakhiwe zabazinengi. Abafundi abasahambi umango omude nxa besiya esikolo. Uthola behamba ngababili kumbe ngabathathu bengagijimi ngoba besazi ukuthi bayaphangisa ukufika.

Imikhankaso ayisiyo yabantu abadala kuphela, labantwana bezikolo labo bayabuthaniswa bekhuthazwe nxa kukhona okuthile okonakalayo ezikolo. Kungabuya amapholisa kumbe abazempilakahle bezofundisa abantwana laba.

Ukhona umuntu omdala ololwazi osebenza esphala ngwalo nxa umfundi ehlangana lobunzima kumbe kukhona angakuzwisisiyo uyathola uncedo kulo umuntu ololwazi.

Abantwana besikolo abafunda kumfundo yaphezulu esecondary bahlanzekile. Izikolo ezinengi bagqoka amayembe amhlophe nke ngoba sebekhulile sebekwazi ukuziwatshela.

ungabona imithunzi isisentshonalanga kutsho ukuthi sekuntambama izikolo ezinengi zitshayisa ntambama ngehola lesihlanu

Nxa zivuliwe izikolo abafundi uthola bethe wathalala indawana yonke abanye ngabahamba ezikolo ngamabhasi abanye njalo ngabahamba ngenyawo, into eqakathekileyo yikuthi bonke bagqoke ama uniform ukuze kukhanye ukuthi ngabantwana besikolo.

Ngenxa yemikhuhlane eminengi esitholakala emhlabeni. Abezempilakahle sebehamba ezikolo, bekhankasa becebisa abafundi ukuthi bazivikele kule imikhuhlane.

Indawo zonke okulezisebenzi zika Hulumende khona kumele kubonakala ngefulegi iphapha kungabasezikolo kumbe ezibhedlela kumbe lapho okusebenzela khona abantu baka Hulumende

Nxa zikhona izimemezelo ezivela kugatsha lwezempilakahle bayababiza abantwana bonke bethi gwaqa phakathi kwendlu enkulu ukuze ncxa kukhulunywa wonke umntwana azizwele ngendlebe zakhe.

Ababalisi abafundisayo ezikolo ibabalezincediso abazisebenzisayo ukuze lokhu abakufundisayo abantwana bakuzwisise. Bayafaka amatshathi abo emdulwini ukuze abafundi bazibalele.

Isikhathi semidlalo yebhola siyathandeka kakhulu ezikolo uyathola sezidibene sezindala zombili amaqembu amabili, esefuna ukubona ukuthi intshantshu yiphi.

abantwana bemfundo yaphezulu e secondary bayakhuthazwa ukuhangisa ukufika esikolo bakhonaabafika esikolo isikhathi sesihambile uyabona skusele yena yedwa umntwana ehamba emgwaqweni abanye sebefikile kudala

Abafundi bemfundi yaphezulu esekhondari babalengwalo lapha ababala khona imisebenzi etshiyeneyo kulabafundi abenza izifundo ze sayensi balamabhuku abawasebenzisayo ukubala.

Izikolo zebanga laphezulu, sezakhiwe zabazinhle. Uyathola kulendawo yokuhamba esiyithi Yi pavement. Lapho abantu abayabe bengagcwali inhlabathi kumbe uthuli khona.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu esecondary bahlezi ezitulweni bayabhala .Kukhanya namuhla babhala umhloliso. Ngoba abancedisani .Omunye lomunye ubambe iphepha lakhe kanye lepen yakhe yokubhala .

Abantwana bemfundo yaphezulu bahlakaniphile balakho ukwamukela isivakatshi nxa zisiza esikolo baxoxisane lazo bazihambise endlini efaneleyo ukuze ziyehlala.

Sekulula ukufunda esikolo kulezinsuku. Sekulethekhinoloji, lapho abafundi abafunda bebhala kuma khompiyutha abo.

Abantwana besikolo bayahlala phansi etshanini obuluhlaza nxa kumele betshelwe okufanele bakuzwe izikhathi ezinengi abezempilakahle bayabuya ezikolo bezofundisa abantwana, abantwana bayahlala belalele.

Abantwana be"Secondary sebefunda bekhulile inengi labo, abanye sebesiya emacansini ngakho kuyadingakala ukuthi abezempilakahle babavakatshele izikhathi ezinengi babafundise ngemikhuhlane ethelelwanayo mabesenza ucansi olungavikelwanga.

Kuhle ukufundisa abantwana indlela yokukhulumisana labantu abadala lokhu kwenza nxa ababalisi bekhatshana kungathutsha izivakatshi esikolo babekwazi ukwemukela izivakatshi bazikhulumise baziqondise e staff room.

Izindlu zokufundela kubanga eliphakemeyo i university. Ziyalungiswa kahle zifakwe yonke into edingakalayo phakathi. Uthola zilamatafula amahle kanye lezitulo ezenela abafundi.

Ezindlini zabafundi abenza isifundo eye yunivesithi kuyafakwa itafula kanye lezitulo ukuze benelise ukuhlahla nxa bebala imisebenzi yabo. Abantwana basuka benze ubutshapha sebethela amanzi uthola amatafula lawa sokufakwe izigumbu zamanzi kanye lamagedlela okubilisa amanzi.

Labesifazana sebevunyelwa ukufunda bezebefike kubanga eliphakemeyo eleyunivesithi. Sebengenza loba yiphi izisebenzi nxa sebethe baqeqetsha bafika kulelibanga.

Ukufunda kulezinsuku kuba lula ngoba sesisenelisa ukuthola umthapho wezingwalo emitshineni enjengama computer , lapha siyabe sisebenzisa I internet ukuze sithole konke esikudingayo

Kudala itechnology ingakathuthuki yafika ezingeni esikulo namhlanje wawuthola ezikolo ePrimary eSecondary kanye laphezulu ema university kuyabe kuzindlu eziyabe zingcwele amabhuku okubala khathec abafundi sebethola amabhuku lawa lula

Ezikolo ezinengi ezeYunivesithi zakhiwe zaba zinhle, indawo yakhona uthola ilungisiwe ilezihlahlakazana kanye lezihlahla eziluhlaza tshoko.

Amayunivesithi akulezi insuku akhiwe kuhle, ayabukeka. Kuluyunivesithi yase Rwanda eyakhiwe kuhle imiduli yakhona yagadana ikhwela isiya phezulu. Lokhu kwenza kusebenze umhlaba omncane kudwa kulezindlu ezinengi phakathi.

Abafundi be University sebefundiswa ukuphenya imikhuhlane etshiyeneyo , laba kukhanya bayabe bengabafundi abaqeqetshela ukuba ngodokotela kumbe oMongikazi.

ukuze sinqobe ukuswelakala komhlabathi abezemfundo ephakemeyo sebesakha izindlu zokufundela zigadane uthola kulama floor amane egadana esiya phezulu

Izikolo zalezi insuku zakhiwe kuhle. Uthola umduli wakhona kanye lophahla lwakhona kukuhle kubukeka, kukhanya ukuthi kufunda abafundi bebanga laphezulu.

Ama University aseyakhiwe abamahle. Phandle ayaceciswa ngotshani obuluhlaza langezihlahlakazana ezinhle eziyenza indawo yakhona ibukeke njalo ikhwabitheke.

Abantwana besikolo bayafundiswa ukuhlanzeka . Nxa umntwana evuka kumele endlule umbheda lapho alele khona alungise njalo izicathulo kusale kubukeka endlini yakhe.

Kubo bonke abatshayelayo izimota liyakhuthazwa ukuthi linanzelele amasign abhaliweyo ezindleleni kumbe ezikolo ikakhulu kumfundo ephakemeyo. Liyatshelwa izikhathi ezinengi ukuthi akumelanga lifake imota zenu endaweni ezitshiyeneyo kuyabe kubhaliwe amabhakane athi no parking.

Abafundi base University bayagqoka amabhatshi amhlophe bagqoke njalo lamagilovisi ezandleni nxa besenza imininingwane etshiyeneyo. Lapho bayabe bezama ukudinga okunye okumele bekuhlole.

Ababalisi bayakhuthazwa ukuthi babuyele ezikolo beyekwenza ama degree lama University atshiyeneyo , ulwazi luya luqhubeka lusiya phambili ngakho kumele labo behlale besazi ulwazi olutsha ngaso sonke isikhathi.

Abantwana besikolo nxa besemaLab, basebenzisa imitshina ephakemeyo. Abantwana laba, kumele bancedisane, basebenze bengamaqembu, njalo bagqoke izigqoko zokuzivikela.

Ziyalungiswa izindlu ezihlala abantwana base yunivesithi uthola kufakwe izitulo kanye lamatafula ukuze bekwazi ukubala behlezi ezitulweni lezi.

Abafundi abafunda eyunivesithi kulezi insuku sebefunda lula ngoba sekulemitshina eyabe itshengisa konke abakufundayo, bebuye njalo besebenzise lamakhompuyutha abo.

Abaphathi bezikolo bayakhuthazwa ukuthi kube lendlu okuthwa yisiphalwa ngwalo lapho abafundi abezenelesa ukungena bahlale babale ingwalo ezitshiyeneyo.

Asekhona ama university ayakhiwa zinsonto ezitshiyeneyo. Uthola kulendawo yokukhonzela ekhanya ngesiphambano esikhulu.

Ezikolo zasemayunivesithi indawo yakhona ilungiswe yabanhle. Kuba lemigwaqo elungisiweyo ukuze umuntu nxa ehamba ngewheelchair kubelula ukuthi umfuqe kuyabe kungelanhlabathi ebamba iwheelchair ukuthi ihambe kuhle masinya.

Abazali bayakhuthazwa ukwekela abantwana bazikhethele imisebenzi abafisa ukuyenza. Nxa besiya eyunivesithi kumele behambe bayakwenza lokhu abakuthandayo ukuze bakwenze ngendlela enhle. Nxa umntwana ejabulela ukubaza mekele eyefundela ukubaza.

Izikolo zemfundo yaphezulu ephakemeyo ziyakhuwa zibe zinhle zilungiswe ziceciswe izikhathi ezinengi ziba lomahluko ezikolweni zebanga laphansi

Emfundweni ephakemeyo uye eYunivesithi izikhathi ezinengi abafundi bahlala ngababili phakathi kwezindlu zabo. Lokhu kuyabancedisa ngoba bayancedisana imisebenzini yesikolo.

Abafundi beyunivesithi. Bakhona abafundela ukuba ngomanjinela. Laba bahle beqale ukuqeqesha besema yunivesithi, befundela imisebenzi eminengi eyemitshina.